Doɣata nima anahi n ʒɛ ashiptini n tibira paɣa bara ka barimaa do ashipti goro zuɣu doɣata nima maa yela niɛn'piɛla piɛla ka pili binyera ka niŋ bɛ nangban suriti ka bɛ kpehiri bari ŋɔ kom ka bini ye niɛn sheŋa maa di booi la. lai nima ka di nyɛ zaɣa nuɣuso.

nɛkuriayi n ʒɛ doɣitɛni ka doɣitɛ ŋɔ viriba tima galisi tɛbulinim ŋɔ zuɣ ka tɛbuli maa nyɛ zaɣ piɛli ka tima maa shɛŋa nyɛ zaɣ dozim shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣisu shɛŋa nyɛ zaɣ piɛlla doɣitɛ maa yɛla liga piɛli ka ʒɛ kuɣisi zuɣ

Niriba pam n laɣim ʒi yili karili gbini ka yili maa nyɛ zaɣa piɛlli ka bɛ deeri yeltɔɣa so nangbani niriba maa sheba yela liiga piɛla ka sheba ye zaɣa sabinli ka sheba ye zaɣa nuɣuso niriba maa sheba nyɛla silimiinsi ka sheba yi kpaŋsa ti zaya diri fiila bɛ konko.

niriba n-laɣim n-ʒi duu ka paɣa gbubi ye' duhirigu n-diri ba fiila silimiinsi n-nyɛ ba ka paɣa ŋɔ ye liiga shɛli ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka ban ʒiya ŋɔ ye kootu nima ka di nyɛ zaɣ' sabila sabila ka dukpuni maa nyɛ dukpuni shɛli din nyɛ zaɣ' tankpaɣu.